Opuna omahala ngoka hapu landithilwa iikulya, pomahala mpoka ohapu kala pwa yela nawa puna iipundi iiwanawa niitafula iiwanawa mpoka aantu haya kuutumba yo taya li iikulya yawo naaholike yawo.

Moondunda moka ha mu yakulilwa aayenda oha mu kala moopalekwa nawa, nenge moondunda moka aakwanegumbo ha ya hungile uusiku ta ya tala oradio yomuzizimbe nenge taa tungu oongano.

Ombaanga ndyoka yotango yopashigwana otayi lombwele aakwashigwana opo ya tseye pokati konomoola ndjoka holongitha lumwe okunana ko oshimaliwa shoye no nomoola ndjoka holongitha kehe ethimbo okunana ko oshimaliwa shoye.

Uuna tokatalela po koshilongo shimwe owu na okupingakanitha iimaliwa yokoshilongo sheni poongamba niimaliwa yomoshilongo moka wuuka. Opu na nee iimaliwa yomiilongo yimwe hayi kala yi na ongushu yili pombanda yi vule iimaliwa yomiilongo yilwe.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yasimanekwa muuyuni awuhe yo oyili iliko lyoshilongo, nangele oshilongo kashina iimaliwa nena neliko lyasho ohali kala lili pevi. Nangele tokatalelapo kiilongo yilwe owuna okupinga kanitha iimaliwa poongamba.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi ku hiya opo wu ka lande eshina lyoku opaleka omamate, ndyoka lya li lyi na ondando yi li pombanda, ihe paife oya teyelwa kongolo.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi tseyitha kutya, ngele owa longo nuudhiginini, nena nayo otayi ku kwathele okulonga nokukala wu na uunongo kombinga yomayalulilo goye gombaanga.

Iimaliwa oyili yasimana lela muyuni awuhe. Niimaliwa mbyoka hayi adhika miilongo yaEurope ohayi ithanwa taku tiwa oeuro.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi hiya aakwashigwana opo yaye ye kiilandele okila yawo yoku talaleke ndjoka yali yina ondando yili pombanda ihe payife oya teelwa kongolo.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi gandja omapandulo kuLovisa Lukas konga a li iisindanene oodola dhaNamibia eyovi limwe methigathano lyesiku lyohole.

Ombaanga ndjoka ya FNB otayi kwashilipaleke kutya, tuma omayamukulo goye opo wu vule oku isindanena oshimaliwa shoye koomuma shoodola eyovi.

Oombaanga ndjoka yaStandard-Bank iha yi gandja owala omakwatho gomapungulilo giimaliwa, ihe oha yi gandja wo omakwatho komahangano gamwe giili ngaashi yali ya gandja oodola omayovi omathele gatano kehangano ndjoka lyonkankela.

Opena oositola dhoka hadhi landitha oongala, naantu oha yi nee ya ka landele oongala uunene aakadhona yawo nenge uuna aantu ta ya zala omaguwo.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi hiya aantu opo yeki ilandele eshina lyawo lyokuyoga lyookilohalama hetatu, ndoka lyali lyina ongushu yoshimaliwa shili pombanda, ihe paife oya teyelwa kongolo.

Mositola ohamu adhika iinima oyindji ya yoolokathana. Opu na oositola ndhoka hadhi landitha oondjato. Nongele ku na ondjato yokuza po thikama nena wu ka ilandele ondjato yoye yokuza po, opo waa kale to enditha iikutu mokashako.

Moositola ohamu adhika omashina, mpoka omuntu ha yi uuna ta landa oshnima she, opo a fute, ye taya yi kegumbo. Pomashina mpono ohapu adhika nduno ookompiuta naantu mboka haya kwathele.

Momahala ngoka giipindi ohamu kala mu na oositola ondhindji ngaashi moWernhil mOvenduka nohamu kala nduno mu udha ngaashi ethimbo lyomutenya, oshoka kehe omuntu ohayi a ka konge oompumbwe dhe koositola.

Opuna aantu mboka yena uunongo woku honga iiti niipilangi. Ohaya hongo mo nee iinima ngaashi iipundi niitaafula. Niipundi mbika ohayi tulwa opayinda kombanda opo yikale tayi tayima nawa.

Ombaanga ndjoka yoNEDBANK ohayi kala nethigathano lyokuteleka okapana, nomuteleki dhingi ohi isindanene nee oondola dhaNamibia omayovi omulongo.

Oshimaliwa oshili sha simana lela nakehe omuntu oku hole oshimaliwa, kapuna omuntu ngoka hati kehole iimaliwa. Iimaliwa ohayi longithwa oku futa oosikola, oku landa iikulya oshowo oku landa omalovu.

Opu na aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi, ohaya hongo mo ne iinima ngaashi uusikopa wokupungula iinima. Moosikopa moka ohamu pungulwa iinima ngaashi uukopi nuuyaha nosho tu.

Moositola ohamu kala mu udha ethimbo lyomutenya oshoka kehe gumwe ohayi kositola aka konge oompumbwe dhe. Ye ta futu pomashina mpoka go mafutilo ye ta shuna kaandjawo.

Ombaanga ndjoka yo bank Windhoek otayi ku lombwele opo wu ye mepandja epe. Ngele wa longitha okakalata koye kombaanga okulanda iinima moositola opo wu vule okwii sindanena oondola dha Namibia omayovi omilongo mbali.

Aantu mbona yena uunongo woku honga iiti niipilangi ohaya hongomo iipundi niitaafula , niitafula mbyoka komanda ohaku ningilwa nee ehalasa lyesipili eyelele.

Omatyofa oga simanekwa oshoka iipundi mbika oyo hayi adhika moondunda moka hamu kundilwa aayenda nenge moka hamu gondjwa kaanegumbo.

Omatyofa ogeli gasimanekwa mongashingeyi oshoka iipundi mbika iiwanawa, yo ohayi adhika moondunda moka hamu kundilwa aayenda osho wo moka hamu gondjwa.

Oombaanga yotango yopashigwana ihayi gandja owala omakwatho goku pungula oshimaliwa nomikuli ,ashike ohayi vulu woo okugandja omakwatho gopashimaliwa komahangano gamwe.

Aantu ohaya yi koositola ya ka konge iipumbiwa yomomagumbo gawo, nongele ya kutha iipumbiwa yawo nena ohaya ka futa komashina gomafutilo yo taya pewa ooshendja dhawo e taya yi.

Ombaanga ndjoka yo bank Windhoek oyina omukalo ngoka omupe goku tuma oshimaliwa, toshi tumine omuntu kutya a kale nee eli koondolopa yimwe yi ili oto shi tumu owala tashi endele kongodhi. Omukalo nguka omupu ohagu ithanwa taku tiwa o easy wallet.

Iimaliwa oya simanekwa muuyuni awuhe nakehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo iikwawo. Nokiilongo mbyoka yaEurope ohaku adhika iimaliwa mbyoka haku ithanwa taku tiwa ooEuro, niimaliwa mbika oyi na ongushu yi li pombanda.

Mongaashingeyi ombaanga ndjoka yo Bank Windhoek oyina uushina mboka wopondje. Uushina mboka to vulu oku kalongitha okutula iimaliwa yoye kompungulilo yoye yombaanga nenge okunana ko iimaliwa kombaanga yoye.

Mombuga ohamu adhika omahala ngoka geli poondundu ga ziza. Ohaga kala pwa tulwa oondhalate opo omuntu keende po.

Moositola mono hamu landithwa iipumbiwa oyindji ohamu kala muna aauntu mboka ya kutwa, ya kwathele aantu mboka taye ya okukonga iipumbiwa yawo. Aantu yamwe mboka oyena omikalo omiwanawa omanga yamwe oyena omikalo omiwinayi.

Aantu mbono ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo uunima wokutenteka iinima yi ili noyi ili mboka wu na uukololo meni nohawu kala tawu monika nawa lela.

Ombaanga ndjoka yoStandard bank yolwaala olumbulawu ohayi longo noompungulilo dhiimaliwa nohayi kala woo nomathigathano ogendji ngoka omuntu ta vulu okwiisindanena sha.

Ombaanga ndjoka yoNedbank ohayi gandja omakwatho ogendji. Ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa okwali yeya kumwe nehangano ndyoka lyo One Economy Foundation opo ya gandje iipumbiwa kaantu mboka yoothigwa.

Iimaliwa oyili oya simana muuyuni auhe, nongele omuntu okuna oshimaliwa oha kala afa shimbungu a tsilikwa ongendjo mothingo iha thuwa nande.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji. Opuna oositola ndhoka hadhi landitha iinima yokomalutu ngaashi omagadhi ngoka gokugwaya moohwapa opo waakale tonika wafa okatsezi.

Iimaliwa oyili omaludhi nomaludhi okutya omongushu okutya omolwaala oshowo omathano ngono haga kala ga thanekwa kombanda yiimaliwa hoka.

Opu na omahala gamwe ngoka omawanawa. Omahala ngaka ohaga landitha iikulya niikunwa . Aantu momafudho ohaya yi komahala huka, opo ye ki iyuvithe nawa. Nokomahala huka ohaku adhika iipundi niitaafula mpoka aantu haya kuutumba e taya li iinima yawo.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank ohayi kala nomawudhano nomathigathano ogendji ngaashi omathigathano gokukayila okathanguthangu nomuntu ngoka nee athiki tango ohi isindanene sha .

Ombaanga yoStandard Bank oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi longo nokupungula iimaliwa, noombaangandjika ohayi thikama e tayi yi kaantu yika gandje uuyelele kombinga yoompungulilo dhawo.

Aantu mbono yaya koosikola dhapaungomba nenge yavalwa nomaunongo, ohaya hongo iitaafula yawo miiti nomiipilangi. Iitaafula mbika ohayi kala tayi monika nawa, ohayi fikilwa omagulu giitenda.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo iitaafula niipundi. Yimwe yomiinima mbika ohaye yi landitha po.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana kutya oto vulu okwiilandela embakumbaku lyoye toli landa nombaanga eto kala to futu oodola dhaNamibia omayovi omulongo kehe komwedhi.

Kehangano ndjoka lyombaanga yotango yopashigwana . Ihali gandja owala omakwatho goompungulilo, ohali kwatha woo omahangano galwe ngaashi kwali gakwathele ehangango ndyoka lyosikola yuunona N$500000.

Moositola moka hamu landithwa iizalomwa ohamu kala mu udha, unene tuu komisilo dhomwedhi oshoka aantu ohaya yi yaka konge iizalomwa yawo.

Omatyofa oyo iipundi mbyoka ya simanekwa methimbo ndika lyonena. Omatyofa ohaga adhika nee moondundu moka hamu kundilwa aayenda nege moondunda mono aanegumbo haya tokelwa taya tala oradio yomuzizimba.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank opamwe nositola ndjoka yo MegaTech otayi kuhiya opo wuye ketitano eluudhe wukii landele olusheno lwoye loketango opo wukale tohupitha oshimaliwa shokulanda olusheno.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yashoo ya yooloka kiimaliwa yokiilongo yilwe. Nokiilongo mbyoka yaEuropa ohaku adhika iimaliwa mbyoka hayi ithanwa ooeuro. Niimaliwa mbika oyina ongushu yili pombanda.

Ombaanga ndjoka yo bank Windhoek oyili tayi halele oomeme esiku lyawo, yo ya vule yiisindanene shimwe sho miinima mbyoka yili itatu shongushu yoondola eyovi.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek oyi na iitayi oyindji moshilongo. Oyi na mEenhana, mOvenduka moMaerua mall, moRehoboth, mOutjo, mOkaiti, mOshikango, mOndangwa nOmaruru.

Uuna to ka talela po koshilongo shaantu, nena sho to piti poongamba, owu na oku pingakanitha oshimaliwa shomoshilongo shaayeni noshimaliwa shomoshilongo moka wu uka. Po opuna iilonga yimwe yi na oshimaliwa shina ongushu yili pombanda.

Iimaliwa oya simanekwa muuyuni. Kehe oshilongo oshi na oshimaliwa shasho shi ili. Ngele to ka talelapo kiilongo yaantu nena owu na okupingakanitha oshimaliwa shomoshilongo shaayeni noshimaliwa shomoshilongo moka wu uka.

Opena aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi. Ohaya hongo mo nee ihe iipundi mbyoka yokukuutumba. Iipundi mbyoka ohaye yi landitha po nee kaantu yalwe opo vule okwiimonena mo iisimpo.

Oshimaliwa osho oshinima shoka shasimanekwa unene muuyuni awuhe. Iimaliwa oyi li yatopolwa pomaluudhi gaali pena mbyoka yiitenda po puna yoomafo. Iimaliwa pokati kiilongo ohayi vulu oku etitha po iita.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana opamwe nositola yoNictus oyina ofanditha yekopi lyoku enyeka omeya lyoolitela yimwe oshinkwanu heyali ndjoka, ndjoka kwali lina ondando yili pombanda ashike paife olili kofanditha.

Uuna omuntu ta yi koshilongo shilwe okuna okupingakanitha iimaliwa poongamba opo avule oku kalongitha iimaliwa yomo shilongo moka uuka.

Iimaliwa oyili ya simanekwa muuyuni ahuhe, naantu ayehe oye hole iimaliwa. Omuntu ngele kena oshimaliwa nena oha kala eniwe kehandu edhigu, ta hala owala nokukudhenga ngele owemu popitha.

Pomahala mpoka hapu landithwa ohapu kala puudha ngaashi ehala ndyoka li li movenduka haku tiwa oWernil nele owayi mo omutenya oto adha mo uuyuni waantu.

Iimaliwa oyili ya simanekwa muuyuni awuhe, yo iimaliwa oyo eliko lyoshilongo. Kiilongo mbyono yaEuropa ohaku longithwa iimaliwa mbyoka hayi ithanwa takuti ooEuro, niimaliwa mbika oyina ondando yili pombanda.

Mositola ohamu adhika iinima oyindji ya yoolokathana. Naantu ngele ya mono iimaliwa nenge ya futwa oondjambi dhawo kiilonga ohaya yi ya kakonge oompumbwe dhawo koositola.

Aantu mongaashingeyi ihaya longo we nuudhigu uuna ta shiya pokuyalula iimaliwa ohaya longitha uushina mboka wa longwa wokuyalula iimaliwa.

Moositola dhiizalomwa ohamu kala muudha nohamu adhika iinima ngaashi ooshuta dhootate uuna aantu ya pewa oondjambi dhawo unene kehulilo lyomwedhi aantu ohaya ka konga iizalomwa yawo.

Ombaanga ndyoka yoNedbank yolwaala oluzizi otayi lombwele aantu kutya iishoshola otayi ka shuna pevi okutameka 27 Desemba 2025.

Ombaanga ndyoka yoBank Windhoek otayi lombwele aakwashigwana kutya kayina esiku yiku pule oonomola dhoka holongitha okunana oshimaliwa kombaanga yoye.

Ano mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi oha ya hongo mo uunima wokutentekela iinima. Nuunima mboka ohawu kala wa mboolelwa mekuma mondunda moka hamu kundilwa aayenda.

Mehala moka ha mu kundilwa aayenda, nenge moka ha mu kala aanegumbo ngele taya tala ooRadio yomuzizimbe oha mu kala ta mu monika nawa mu na uutafula nomatyofa.

Moositola ohamu kala iinima oyindji yomaludhi giili nogiili, naantu oha ya yi yaka konge oompumbwe dhawo. Kehe omuntu oha kala e na oompumbwe dhe dhayooloka koopumbwe dhomuntu omukwawo iili.

Ombanga ndjoka yoBank Windhoek otayi lombwele aakwashigwana opo ya kuthe ombinga methigathano moka to vulu okwisindanena ombanga yoye yokupungula iimaliwa yongushu yoondola eyovi limwe.

Iimaliwa oyili ya simananekwa muuyuni awuhe. Nongele omuntu eyina, ohakala a nyanyukwa oshoka otavulu okukandulapo oompumbwe dhe.

Iimaliwa oyi li ta yi dhana onkandangala mongashingeyi, oshoka oyo eliko lyoshilongo, noshilongo ngele kashi na iimaliwa neliko oha li kala lyili pevi lela.

Oositola ohamu kala iinima oyindji. Moositola aantu ohaya yimo yaka konge oompumbwe dhawo uuna yena iisimpo, oshoka ngele owa yimo ndele kuna iisimpo oto izile mo owala ngaashi wa yile mo.

Ombaanga ndjoka yostandard bank opamwe nehangano lyo Hollarnd ohai kala yina omathigathano, ihayi ningi owala oompungulilo dhiimaliwa ihe ohayi kwathele aantu muudhano wa yoolokathana, naa mboka ya sindana ohaa pewa omapapa ga yooloka.

Mositola yiizalomwa ohamukala muna aantu oyendji unene ethimbo lyomutenya. Aantu ohayayi yekiikongele iizalomwa yawo ngele yapewa oondjambi dhawo dhoka yalongela.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji hayi kala ya pakelwa moolaka. Ohamu adhika iinima ngaashi iikulya, oshowo omalovu, niinima mbyoka hatu longitha komalutu getu ngaashi oothewa nomagadhi.

Ombaanga yoNedbank otayi gandja omahaleloyambeko kuMathew Angula ngoka ali omusindani dhingi nokwapewa olupandu lwe.

Okuna ositola ndjono hakutiwa o Avo. Ko Avo ohaku landithwa iinima yayoolokathana ngaashi, oongodhi dhopeke, oowili dhokoshikeho, nayilwe oyindji.

Mositola ohamu adhika iinima oyindji ya yooloka. Nongele to yi mositola posheelo ohapu kala uutemba mboka to vulu okulongitha okutula iinima yoye.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka yasimanekwa mongashingeyi, iipundi mbyoka ohayi longithwa unene moombelwa na ohayi adhika tuu ishewe pomahala mpoka hapu kundilwa aayenda nenge mpoka aakwashigwana haya hungile.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa iikwawo nokiimaliwa ohaku kala uunene kwa thaanekwa omafano gaantu mboka ya simana.

Opuna aantu mboka yena uunongo nuunkulungu woku honga iiti niipilangi, nohaya hongo mo nee iipundi iiwaanawa niitaafula, niinima mbika ohaye yi landitha kaantu, opo ya vule oku imonena iiyemo yomoondjato dhawo.

ONedbank Oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi gandja omayakulo dhiimaliwa. ohavulu oku gandja omukuli komuntu ngoye tokiilandela iinima yoye Toya ufute nale kwagwedhwa iishoshela yasha

Iimaliwa oya simana muuyuni auhe, oshoka ohayi kandula po oompumbwe dhaantu. Nongele omuntu ngele ke na oshimaliwa ota mono iihuna, oshoka moositola opo wu kuthe mo oshinima owu na okuthiga mo oshimaliwa.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi lombwele oshigwana kutya oto vulu oku isindanena omayalulo goye gomapungulilo ndjoka yongushu yoodola eyovi limwe.

Ombanga lyoka yo Bank windhoek oye yapo nomukalo omupe paife gwepandja ndjoka lyili mongodhi hoka tovulu oku kala to tala omwalulo goye gombanga koshali. Epandja ndyoka ohali patululwa noshipala shoye.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka yili ya simanekwa mongaashingeyi, oshoka iipundi mbika ohayi adhika moombelewa, nopomahala mpono hapu kundilwa aayenda.

Ombanga ndjoka yotango yopashigwana otayi lombwele aantu opo yaagandje uuyelele wawo womapungulilo gawo goombanga kaantu yalwe opo ya keelele uulunga nomakengelelo giimaliwa.

Ohappu kala nduno uukoloma mboka hawu kala tawu ulike oongushu dhiimaliwa esiku nesiku noongushu dhiimaliwa ohadhi kala tadhi lunduluka esiku nesiku tadhi ningi ya yi pombanda nenge yi ye pevi.

Iimaliwa oyi li ya simanekwa lela muuyuni auhe, nakehe oshilongo oshi na iimaliwa ya yooloka kiilongo iikwawo. Iimaliwa oyi li ngaashi moondola omulongo dhefo, noondola omilongo mbali, noondola omilongo ntano nosho tuu.

Oosikopa odho iinima mbyoka hayi pungulilwa, hayi longwa miiti nomiipilangi. Moosikopa ohamu pungulwa nee iikutu, mo ohamu vulu wo oku pungulwa uukopi nuuyaha.

Ombaanga ndjoka yaStandard bank ihayi gandja wala omakwatho goku pungula oshimaliwa. Ohayi vulu woo oku kwathela moopoloyeka ngaashi oopoloyeka dhoka dhoku ninga oondopi opo tu tunge oshitunda Namibia.

Ngele toyi mositola ohapu kala ehala ndyoka to adha pwa kandekwa ihaapu pitwa. Ehala mpoka hapu kala pwa kandekwa osha ningilwa opo mukale muna elandulathano mositola.

Ombaanga yotango yopashigwana pamwe nositola ndjoka yo Nictus otayi ku hiya. Opo wukiilandele okashina koye koku ninga oomboloto. Hoka kali kena ondando yili pombanda ihe ngaashingeyi oyili pevi.

Opu na aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi, nohaya hongo mo nee iinima ngaashi oosikopa nomatyofa noshowo iitaafula niipundi.

Ombaanga ndjoka yo Standard ohayi kala nomaudhano ogendji. Ihayi gandja owala omakwatho goku pungula oshimaliwa .ohayi kala woo nomawudhano ngoka gaanuulema.

Ombanga ndjoka yoFNB ihayi gandja owala omakwatho okupungula oshimaliwa ihe ohayi gandja wo omakwatho giinima ga yooloka kaakwashigwana mpoka tayi vulu.

Ositola ndjoka yoAvo oto vulu okwilandela ko iinima yoye ngaashi ongodhi yoye yopeke, omambako gokomakutsi oshowo okompiuta yopaumwene kondando yi li pevi lela.

Iimaliwa oyi li ya simana muuyuni mbuka oshoka ngele ku na oshimaliwa ku nashi tontopola oshoka opo wu kuthe oshinima mositola nena owu na okushikuthamo niimaliwa.

Ngele omuntu to ka talelapo kiilongo yilwe nena shi to thiki poongamba owuna okupingakanitha oshimaliwa shokoshilongo shaayeni noshimaliwa shomoshilongo moka toyi, opo wu vule okuka longitha iimaliwa mbyoka moshilongo moka wu uka.

Omatyofa, iipundi mbika oya simanekwa mongashingeyi, oshoka ngele to kuutumba metyofa oho kala wu uvite uunambano wa fa owala to kuutumba megulu.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi tseyithile oshigwana kutya otayi ka kala poshiputudhilo shopombanda shaUNAM movenduka oshowo shoka shaNUST yi vule oku gandja uuyelele kombinga yoopungulilo dhawo.

Iimaliwa oyi li ya simanekwa oshoka iimaliwa oyo hayi kandula po oompumbwe dhaantu, nongele toyi koshilongo shimwe ouna okupingakanitha niimaliwa yomoshilongo moka wu uka nohayi kala nee ya pakelwa muupandi.

Ombanga ndjoka yotango yopashigwana otayi kwashilipaleke mpaka kutya otayi landitha okambako hoka koJBL kokulila oongalo hoka kali kena ondando yili pombanda lela ashike ngaashingeyi oya teyelwa kongolo.

Ombaanga yaNedbank otayi lombwele oshigwana opo shi longithe uukalata wa wo wombaanga, okulanda nokufuta iinima mositola, opo shi vule shiye methigathano lyoku sindana oondola dhaNamibia omayovi gatano.

Opena aantu mboka yena uunongo woku honga iiti niipilangi. Ohaya hongo mo ne iitafula mbyoka iiwanawa lela notayi hokitha momeho nohaye yi landithapo opo ya vule oku imonena iisimpo.

Aantu mboka yena uunongo wo ku honga iiti niipilanangi, ohaya hongomo iinima mbyoka yoku tentekelwa iinima. Ohayi kala nee ya mboolelwa mekuma momndunda moka hamu kundilwa aayenda.

Uuna toyi koshilongo shaantu nena owuna oku pingakanitha oshimaliwa shomoshilongo shaayeni noshimaliwa shomo shilongo moma wu uka opo wuvule wuka longithe iimaliwa yo moshilongo moka toyi.

Moositola oha mu kala iinima oyindji. Ope na oositola dhoka hadhi landitha iikutu. Po ope na dhoka hadhi landitha iikulya. Po ope na dhoka hadhi landitha iinima ngaashi oowili dhoku zala oshowo uulinga woku hokana.

Opu na iipundi mbyoka haku tiwa omatyofa. Oyi li nee yasimanekwa na ohayi adhika moondunda moka hamu kundilwa aayenda, nenge moondunda moka aakwanezimo haa talele oradio yomuzizimbe.

Iimaliwa oya simana muuyuni auhe. Ngele ku n aoshimaliw aoto kala to hupu nuudhigu, oshoka ito pondola sha. Kehe shimwe owa pumbwa monkalamwenyo owu na okulongitha oshimaliwa.

Kehe esiku iilongo ohayi kala tayi ulike okakololo hoka haka ulike ongushu yoshimaliwa miilongo a yoolokathana. Ongushu ndjika ohayi kala tayi shendje; ya ningi ya yi pombanda nenge ya yi pevi.

Mongashingeyi shampa wayi monduda moka hamu longekidhilwa iikulya oha mukala muuwanawa lela. Ohwaa dhamo nee iihape niingumutulu ya pekelwa muutungwa.

Iimaliwa oya simanekwa muuyuni awuhe nakehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yo kiilongo yilwe, okutya omolwaala, ondando nomongushu wo nomuntu ngele ena iimaliw oha kala anyanyukwa.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka hayi adhika moondunda moka hamu kundilwa aayenda nande moondunda moka hamu hungile aanegumbo. Omatyofa iipundi mbyoka omuntu ngele akuutumba ko iha ehama nande kiikuutumbitho.

Momahala ngoka giipindi ohamu adhika iinima ya yoolokathana. Oompumbwe adhihe ndhoka omuntu apumbwa. Naantu ohaya yi nee komahala hoka ya ka konge oompumbwe dhomagumbo gawo.

Iimaliwa oya simanekwa muuyuni auhe, yo oyo eliko lyoshilongo . Omuntu ngele kena oshimaliwa oha kala ageya owala, oshoka ota dhengwa koluhepo. Ngele okushina oha kala ayelutha omushila mombanda.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka ya simanekwa mongaashingeyi. Ohaga longwa nee miipilangi taga tulwa omafulafula nokombanda taku tulwa omalapi ngoka omawanawa. Iipundi mbika ohayi adhika nee moondunda ndhoka dhoku kundika aayenda.

Pomahala mpono hapu landithwa iinima ngaashi moositola ohamu kala muudha , oshoka kehe gumwe ohayi aka konge iipumbiwa ye koositola hoka. Ye talanda iinima ye, yashuna kegumbo lyaandjawo.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana, otayi lombwele oshigwana opo shi kuthe ombinga methigathano ndyoka lyoku isindanena oshimaliwa shoye, ngele wa longitha okakalata koye kombaanga okulanda noku futa iinima moositola.

Ombanga yaVenduka otayi lombwele aakwashigwana opo yaye methigathano lyokwiivenena ongodhi ndjoka yoIphone 16 nethigathano ndika oliliko sigo 31 Sepetemba 2024.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana pamwe nositola ndjoka yoNictus otayi ku hiya opo wu ki ilandele ekpi lyoye Kenwood Elementa lyoolitela 1,7 ndyoka lya li lyina ondando yili pombanda, ashike paife oyili pevi.

Iimaliwa oya simana miilongo oyindji. Nongele toka talela po kiilongo yimwe oho pingakanitha iimaliwa yomoshilongo shaandjeni niimaliwa yomoshilongo moka wu uka poongamba.

Oshimaliwa oshili shasimana muuyuni awuhe oshoka oshimaliwa ohashi longithwa okukandulapo oompumbwe dhetu sho ohashi longithwa wo okulanda iikulya.

Ope na aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi. Ohaya hongo mo uutemba wokwiiyigela koonyala nohawu kala tawu monika nawa oshoka owa hongwa molute lwomuti lwo olwa kola.

Oshimaliwa oshili shasimana lela muuyuni awuhe nongele toyi kiilongo yilwe owuna okupingakanitha oshimaliwa shomo shilongo shaayeni noshimaliwa shomoshilongo moka yuuka opuna iimaliwa yomiilongo yimwe yina ongushu yili pombanda.

Iimaliwa ngele owa adha omuntu eyina ohakala nee eyitula muupandi, teyi yalula. Omuntu oha kala anyanyukwa, niimaliwa aantu ohaya ti, ohayi ningi aantu omagoya, oshoka ngele omuntu okuna iimaliwa oha kala ahala okutuka yakwawo.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji ngaashi iikulya oshowo iinima mbyoka twa pumbwa komalutu getu ngaashi omagadhi goku gwaya noothewa nosho tuu.

Iimaliwa oyili ya simanekwa lela muuyuni awuhe oshoka iimaliwa oyo hayi kandulapo opumbwe dhaantu, ohayi longithwa okulanda iikulya oshowo okulanda iizalomwa noku futa wo osikola.

Oshimaliwa oshi li sha simanekwa lela muuyuni auhe, oshoka oshimaliwa oha shi kandula po oompumbwe nomikundu dhaantu. Omuntu ngele e na oshimaliwa oha kala a nyanyukwa. Iimaliwa oha yi kala ne ya pakelwa muupandi.

Iimaliwa oya simanekwa, na kehe gumwe oku hole iimaliwa. Iimaliwa oha yi longithe woku landa iikulya osho woo iizalomwa, yo oha yo oha yi longithwa okulanda omalovu, naafuko.

Iimaliwa oyili ya simanekwa muuyuni awuhe noshimaliwa osho eliko lyoshilongo . Oshilongo ngele kashina iimaliwa eliko ohali kala lili pevi lela. Oshimaliwa oshili hashi kandulapo oompumbwe dhaantu.

Oto vulu oku patuluka oompungulili dhoye dhoshimaliwa nombanga yotango yopashigwana ano FNB, to faleleko owala okamutse koye koshilongo.

Ombaanga yaBank Windhoek oyi na uukalata mboka wombaanga. Oto vulu oku kala wa longitha okakalata koye hoka kombaanga oku futa iinima mositola oshali itoo pulwa nande iishoshela yasha.

Iimaliwa oyili yasimana lela oshoka iimaliwa ohayi longithwa okukandula po oompumbwe dhaantu. Nongele omuntu ena oshimaliwa ohakala anyanyukwa, oshoka otavulu okukandula po oompumbwe dhe.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo yilwe . Oya yooloka nee ngaashi molwaala, mongushu nomondando. Oshilongo sha Kongo oshina iimaliwa mbyoka hakutiwa oo Mille.

Iimaliwa oya simana apehe. Methimbo ndika lyonena ngele kuna oshimaliwa owuna oku kala tomono iihuna, oshoka kehe oshinima topumbwa owuna oku kala tolongitha oshimaliwa.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka yasimanekwa mongashingeyi, naantu mboka ye na uunongo wokuninga omatyofa ohaya ilikolele iimaliwa, oshoka kehe megumbo ito adha mwaa na etyofa.

Iimaliwa oyi li ya simanekwa lela muuyuni auhe. Nakehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka kiilongo iikwawo, okutya omolwaala, okutya omongushu nenge kethano ndyoka lya thanekwa kombanda yoshimaliwa.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi tseyithile aantu kutya ngele oto longo nuudhiginini nena nayo otayi ku kwathele moku yapo nongeshefa yoye.

Ombaanga ndjoka yaStandard Bank yolwaala olumbulawu. Ohayi gandja omakwatho ogendji kaakwashigwana. Ngaashi omakwatho goku pungula oshimaliwa nomakwatho goku gandja omikuli.

Omatyofa oyo iipundi mbyoka yopashinanena. Ohayi adhika moondunda moka hamu kundilwa aayenda nenge moka aakwanezimo haya hungile etaya kala taya popi omahokololo gonkulu yonale.

Moositola dhiikutu ohamu kala iizalomwa oyindji naantu ohaya yi nee koositola ndhika opo ya ka lande iizalomwa yawo unene tuu komusilo gomwedhi ngele ya pewa oondjambi dhawo.

Ombaanga ndjoka yoNedbank otayi londodha oshigwana opo shiikaleke kokule nookalyamupombo mboka hayakala taya dhengele aantu opo yagandje oonomola dhawo dhoombanga yoyavule okuyakengelela iimaliwa yawo koombanga.

Ipuna uutemba mboka woku iyogela koonyala. Uutemba mboka hawu kala wa hongwa miiti. Aantu mboka yena uunongo woku honga iiti ohaya hongomo uutemba.

Ombanga ndyoka yoStandard bank otayi tseyithile aakwasigwana opo ya kuthe ombinga methigathano moka tolando oshinima shathika poondola omathele gaheyali opo wuvule oku isindanena oshimaliwa shithike pomayovi gatano.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka ya simanekwa mongashingeyi. Omatyofa ohaga adhika ne moondunda moka hamu kundilwa aayenda.

Ombaanga yoNedbank ihayi gandja owala omakwatho gompungulilo dhoshimaliwa ihe ohayi gandja wo omakwatho gomaudhano ya ongaashi uudhano mbono wethigathano wokukayila okathanguthangu.

Opena aantu mboka yena uunongo mboka woku hondja iizalomwa no mongashingeyi aamati nayo ohaya vulu oku hondja, oshoka monale aakulukadhi oyo owala kwali haya hondjo.

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi, ohaya hongo mo omatemba gokwiiyogela nomatemba ngaka ohaga kala taga monika nawa oshoka ohaga kala ga hongwa nuunkulungu.

Iimaliwa oya simana lela muuyuni awuhe oshoka iimaliwa ohayi longithwa iinima oyindji ngaashi aamati shampa yena iimaliwa ohaya futile aakadhona yawo, opo yapandwe momitse.

Uuna toka talelapo kiilongo yilwe owuna oku pingakanitha iimaliwa yokoshilongo shaayeni niimaliwa yomoshilongo moka wuuka, opo wu vule oku ka longitha iimaliwa yomoshilongo moka toka kala.

Ombaanga ndjoka yo Standard bank ota yi lombwele oshigwana opo shikale shili me kwatathano ndjoka, yo shikale sha gamenwa woo ko kadjampombo mboka haya kengelele aantu iimaliwa yawo.